Zamaatu n laɣam kpɛ paɣaba ni dabba bi laɣammi ka yuusi bi kaya ni taada niɛma bi tili tanti nima ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka mali kuri waɣanli ka di nyaanga tihi ni mori zooi zooi ʒɛya

Kuligani ka Paɣaba ŋɔ zaya ŋɔ so nyaɣala gaɣali ka so chinchini niɛma ka di niŋ zaɣa vakahali ni zaɣa buluu ka so ye liiga sabinli ka so chinchini niɛma.

Tuma tumbu shee n boŋo ka loori nim toori tankpaɣu loori yino nyɛla zaɣ ʒiɛ ka ʒiri zaɣ tankpaɣu ka yino nyɛ zaɣ ʒiɛ ka gba ʒiri tankpaɣu ka yino nyɛ zaɣ dozim ka toori niŋdi yino ni

Paɣasarili n ʒi tahapoŋ o ʒila tahapoŋ ka o nyaanga tihi ʒɛya ka gooni ʒɛya ka kuriti sansaya ka tahapoŋ maa puuni birash biɛni ka tulaalɛ dalibihi biɛni

Paɣaba ni dabba n laɣam salima gbibu shee bi laɣammi ka bi tooni kunkun doya ka nyɛ zaɣ tankpaɣu ka tihi bɛ bi yaɣali ka a labi bi yaɣali n ŋo ka tihi biɛni ka do yino tamya ka so zaɣ tankpaɣu ka paɣaba maa so yɛ liiga ʒiɛ

Paɣaba ni dabba n laɣam duu ŋo puuni bi tooni dilpuni n bɛni ni bi luɣuli zuɣu dikouni bɛni ni bi luɣuli zuɣu gilaas biɛni ka nyɛ takoro ka zuɣusaa ka di nyɛ siilin zaɣ piɛlli ka teebuli maa nyɛ zaɣ tankpaɣu

Bipuɣunsi ni bidibsi n laɣam kpɛ ni ninkurigu bi laɣammi ka bi nyaanga dikpuni biɛni ka bi luɣuli zuɣu n ŋo ka bi so gbubi dala ka bi tooni ka bia gbubi dala ka bi ni bɛ shɛli maa ka di nyɛ zaɣ tankpaɣu

Duu ni ka dabba zaya ŋɔ dukpuna maa yɛla zaɣi piɛlli ka dabba maa yiɛ liiga piɛlla ka so chinchini piɛlla ka so so yiɛ liiga dozim ka so jinjam sabinli.

Paɣa n bɛ duu ŋo puuni dikpuni maa nyɛla zaɣ piɛlli ka mali takori gilaas ka o nyaangi polo mali kuri waɣila waɣila ka niŋ zaɣ buluubuluu ka ŋun maŋmaŋ yɛ liiga sabinli jinjɛm sabinli ka teebuli ʒɛ o tooni

Daa dibu shee ka paɣaba biɛni ŋo bi biɛni mi ka bi tooni piɛ bihi ʒɛya ka bin yɛri giriin giriin bɛ dinni binwola bɛ dinni ka so yɛ liiga ʒiɛ ka so jinjɛm sabinli ka bi nyaanga ka loori ʒɛya ka nyɛ zaɣ vakaɣali

Doo ni paɣa bibihi n bɛ duu ŋo ni ka dikpuni ʒɛ bi tooni ka nyɛ zaɣ piɛlli ka bi yaɣali ŋo nyɛ takoro ka nyɛ gilaas ka tihi ʒɛnʒɛ di puuni na ka bi tooni teebuli ʒɛya ka bindira bɛ pileet ni

Diina dibu shee n boŋo ka paɣaba ni dabba biɛni ka bi nyaanga dikpuni biɛni ka yaɣali n ŋo dikpuni lahi biɛni ka do yino bɛ dinni ka gbubi maik ka di nyɛ zaɣ buluu ka paɣaba maa yino yɛ liiga sabinli

Palli zuɣu ka paɣasara biɛni ŋɔ bi ʒirila taha ka di pobi pobi fulaawɛs nima ka binyaanga tihi biɛni ka pool nim ʒɛya ka loori sabinli ʒɛ bi nyaanga ka yili ʒɛya

Palli zuɣu b bɔŋɔ ka gamo niŋ ka gamo maa nyɛla din niŋ zaɣ karili ka bi luɣuli tihi biɛni ka di lahi piɛli faa ka so ba moto ka yɛ liiga dozim ka so ʒɛ bi tooni ka yɛ liiga sabinli

Paɣaba ni dabba n laɣam kpɛ bi laɣammi ka yuusi bi kaya ni taada niɛma ka bi nyaanga ka taapooli nim ʒɛya ka zimsim ŋmaa biɛni ka so yɛ liiga piɛlli n bɛ dinni ka so yɛ liiga sabinli ka pili zipili ʒiɛ

Paɣa ni bidibsi n bɛ kpɛ ka dikpuni bɛ bi nyaanga ka pool waɣala biɛni ka gooni biɛni gooni maa ka di niŋ zaɣ ʒiɛ ka dikpuni maa nyɛ zaɣ tankpaɣu ka luɣu shɛli ŋmaa niŋ zaɣ sabinli

Kpɛ taabo dari ni tia waɣala waɣala ni woya ni dikpuni ni sagbani sabila n biɛni taabo dari nyɛla din dondo tiŋa ka tani ʒiɛ bɛ di puuni ka woya sabinli vulivuli bɛ di puuni

Paɣa n-ʒi duɣibu shee o tooni dikpuni n-zaya ka piɛ' bila beni dikpuni maa shɛli ŋmaami nyɛ zaɣ' piɛlli ka dalibila zaya ka dalibila maa nyɛ zaɣ' piɛlli ka pileeti tam di zuɣu ka bin' ʒɛhiʒɛhi be di ni ka kurufootu za o tooni

Salima gbibu shee n boŋo ka dabba pali bi tooni kunkun biɛni mi ka nyɛ zaɣ tankpaɣu ka tihi biɛni ka bi luɣuli zuɣu ka tia waɣala waɣala biɛni ka shab ʒiya ka bi nyaanga ka kuɣu ʒɛya ka nyɛ zaɣ vakaɣali ka so ʒɛya la yɛ liiga piɛlli jinjɛm piɛlli ka bin bɛ boɣali maa puuni maa so yɛ liiga buluu

Bipuɣunsi n ʒi kpɛ ka bi tooni doo ʒɛya ka bibil ʒɛya ka dikpuni biɛni ka zimsim ŋmaa biɛni ka zaɣ piɛlli biɛni ka bihi maa maŋmaŋ ʒi kuɣu zuɣu ka yino ʒi tiŋa